Adwumayɛfoɔ bi a wɔyɛ nnadeɛ ne mfidie akɛseɛ ho adwuma wɔ wɔn gyinabea. Wɔhyɛ wɔn afadeɛ ne ahobammɔ kyɛ.

Sukuu mmɔfra bi regye nteteeɛ na nkyerɛkyerɛ afiri wɔn kyerɛkyerɛi hɔ wɔ abɔdeɛ mu mpɛnsɛmpɛnsɛmubea.

Mmabunu na mpanimfoɔ a wɔn nyinaa yɛ mmaa rete atua wɔ kuro no mmɔten so. Baako kura akasafidie na wɔn a aka nso ama wɔn nsa so.

Akwanhyia kɛseɛ na asi wɔ kwantempɔn bi a ɛbɛn mmepɔ ho. Kwantempɔn no mfimfini a ahyɛn mfa hɔ na saa ahyɛn yi atete agu.

Apolisifoɔ dodoɔ no ara na wɔgyina hɔ wɔ beaeɛ bi a atuatefoɔ a dodoɔ no ara yɛ mmarima anya akasakasa ne ntɔkwa.

Akwanhyia kɛseɛ paa na ɛsi wɔ npatamu bi. Ahyɛn mmienu de wɔn anim ɛhyia mu prɛko pɛ.

Awarefoɔ mmienu ɛgyina wɔn fie mmɔnten so, wɔn ba ketewa te yere ne so, wɔn kraman nso gyina wɔn nkyɛn wɔ hyɛn bi ho.

Mmeranteɛ, mmabaawa, mmarima mpanimfoɔ, ɛnna mmaa mpanimfoɔ na wɔagye wɔn agua wɔ beaeɛ bi a wɔreyi sini.

Abrɔfo mmaa bi ne mmɔfra bi ahyia. Oburoni baako baage bɔ n'akyi na ɔrekyea mmofra no nsam. Ɛna mmofra no reseresere. Wɔn anim no, yɛde nkyɛnsee bi asi hɔ a yɛatwerɛtwerɛ so.

Mmɔfra nketewa na wɔn ani agye wɔ mmɔntene so, ɛbinom nso ɛredi agorɔ wɔ nkyɛn mu. Wɔwɔ beaeɛbbi wɔatwerɛtwerɛ nkyɛnsedan ho.

Nnipa dodoɔ no ara na redi dwa wɔ dwam. Ɛfa bebre no ara yɛ mmaa. Ebnom wɔ wɔn mma ɛhyɛ wɔn akyi.

Abusuakuo bi a wɔn dodoɔ bɛyɛ sɛ ɛdu ato pono a wɔredi wɔn awimerɛ aduane. Mpanimfoɔ etitiri wɔm, mbabaawa ɛna nkwadaa.

Adwumayɛfo bi a wɔdɔ afuo reyɛ nnwuma. Wɔgyinagyina afuo no mu ahyehyɛ akokɔsradeɛ afadeɛ. Wɔregu nnɔbaeɛ no so nsuo.

Nnipa dodoɔ hyɛn a ne su yɛ akokɔ sradeɛ na tuntum, na fitaa si kwan so wɔ kuro bi mu. Mmarima mmienu a baako yɛ abɔfra na aberanteɛ gyina pono no akyi.

Ɔpanin bi a wabɔ ne ti na ɔhyɛ ɛkyɛ tuntum te adwa tuntun so. Mmofra nson na wɔgyina ne nkyɛn. Ketewa a ɔwɔ mu no te ne so a ɔrema no aduane. Wɔn a wɔaka nso kita aduane.

Mmɔfra nketewa bi ɛrekyɛ akonnwa baako. Wɔn atena so fa na afa. Ɔbaa ɔwɔ ekuo yi mu de nea ɔsua ketewa wɔ mu redi agorɔ.

Abaayewa baako bi ne mmɔfra mmiɛnsa bi te pono bi akyi. Na wɔreyɛ abɛɛfo mfidie bi ho adwuma. Na pono ne so no, laptop bi nso si so. Na mmɔfra no ntaadeɛ a wɔhyɛ no ahosuo ne bi ne kɔkɔɔ, akokɔsradeɛ ne ahabanmono.

Akwantufoɔ dodoɔ naa na aboa wɔn ho ano wɔ suhyɛn a esi po bi so. Suhyɛn yi ɛnnso. Nnipakuo foforɔ a ɔgyina asaase so ɛretwe suhyɛn yi.

Mmoa ho mfonin ahodoɔ na wɔadrɔɔdrɔɔ wɔ ban ho. Nkurɔfokuo pii ahyia mu hɔ a wɔrehwɛ nneɛma a ɛwɔ hɔ nyinaa.

Kyerɛkyerɛni a ɔwɔ suapɔn kɛseɛ bi mu gyina adesuafoɔ bi anim a ɔrekyerɛkyerɛ wɔn ade. Bebree no ara na wɔkurakura abɛɛfo mfidie a ɛyɛ laptop yi bi na wɔde resua adeɛ.

Mmarima mmienu a wɔyɛ akuturukubɔfoɔ regye nteteeɛ wɔ wɔn mmeaeɛ. Nea ɔhwɛ wɔn so gyina hɔ bi a ɔrema wɔn nteteeɛ.

Mmaa ne mmarima mpanimfoɔ ahyiam wɔ nhyiamudeɛ bi ase. Mmienu a wɔdi wɔn anim no kura nkrataa bi a wɔrehwɛ mu de redi nkitahodie.

Maame mpenyimfo a wɔhyɛ wɔn asɔr ntaade na wɔabɔ duku fitaa na wɔsan de ntoma fufuo atwa wɔn asen redi asa.

Abusuakuo bi a wɔhyɛ wɔn asɔre ntaade gyina wɔn fie anim a ɛbɛn hyɛn bi. Wɔakata wɔn hwene na wɔredi nkɔmmɔ.

Kane tete adeyɔ bi na wɔn ani wɔ ban ho. Mmarima a wɔwɔ mu de ntoma fufuo na abɔ wɔn asene. Na mmayewa a nso a wɔwɔ mu ama wɔn nsa so akyerɛ soro.

Adwumayɛfo bi wɔreyɛ nnuwuma wɔ kwn ho aboaboa mmoba ano. Wɔahyɛ wɔn adwuma afadeɛ. Ɛna wɔn ahobanmmɔ kyɛ fitaa.

Cycle akansie bi ɛrekɔ so wɔ mpɔtam bi. Nnipa dodoɔ no ara na atwa ahyiam wɔ saa beaeɛ hɔ a wɔrehwɛ.

Nnuane ne anonneɛ ahodoɔ na yahyehyɛ wɔ ɛpono so. Ɛpono biara wɔ nea ɛsi so, ne nyinaa faako bia ɛwɔ pebɔso.

Mmɔfra kuo bi wɔn wɔ kuro bi so ɛɛdi asa wɔ dwabɔ bi ase. Nnipa pii na atwa ahyia a wɔn ɛɛhwɛ mmɔfra yi brɛko wɔn ɛɛdi wɔn asa yi.

Nkyɛnsee a yɛdidi mu. Ntoma apata. Wiemhyɛn a asɛe na esi mpɔtamu bi a mmofra ne mpanyimfoɔ redi akɔneaba.

Ababaawa bi kita kyɛnse a aduane wɔ mu, ɔka abusuakuo a wɔn dodoɔ yɛ nson. Maame ne ne mma na wɔredi saa aduane yi. Wɔn nyinaa te mpa so.

Nnuane ahodoɔ ne anonnom asɔɔteoo nhyiamudie na ɛrekɔ so. Wɔato pono kakraa a mmeranteɛ ne mmabaawa ahyiam.

Ahyɛn ahodoɔ mmienu na wɔreda no adi wɔ mpɔtamu bi. Ahyɛn no yɛ fɛ yie.

Anigyeɛ na agodie ahodoɔ ɛrekɔ so wɔ nsuo bi so. Mmɔfra na mpanimfoɔ na ahyia mu wɔ saa beaeɛ hɔ.

Mmayewa mmienu bi resi akan wɔ agoprama bi so. Nnipa pii na wɔatwa ahyia a wɔte hɔ wɔ saa beaeɛ hɔ rehwɛ wɔn.

Mmofra nkeetewa, abaatan, mbesiafo, na wɔato santene. Wɔsoasoa wɔn nneɛma a wɔretu kwan.

Ɛsan mframa ano yɛ winu ne nti, adwumayɛfoɔ bi ahyehyɛ wɔn ho. Wɔgyina bepɔ so ɛreyɛ adwuma. Baako kura afidie a ɔde ɛretu fam.

Mmaabunu bi ahyiam wɔ apotoɔ bi ase. Nnuane ahodoɔ na anonom ahodoɔ na ɛgu pono ne so. Ɔbaa baako a ɔwɔ ani agye berekorɔ a ɔredi aduane.

Papa panyinmuu bia n'ani ɛfi yie egyina mmɛbunu bi ɛnim a ɔrema wɔn nkyerɛkyerɛ. Mmabunu yi ɛte ɛpono kɛseɛ bi ho. Wɔn kura twerɛdua ɛna homa.

Adetɔnfo asi wɔn kyiniiɛ wɔ kwan ho. Nnipadɔm na apee so wɔ kurom. Ɛhyɛn bebree no ara so na ɛnam ɛkwan no so.

Nhyiamdie bi rekɔ so wɔ kurow bi mmɔren so. Nnipa dɔm no ara na ahyiam rehwɛ saa agodie yi. Ntwene ne asa na ɛrekɔ so wɔ saa neaeɛ yi.

Adan akɛseɛ na tenten na wɔasi wɔ kuro kɛseɛ yi mu, kwantempɔn da anim. Beaeɛ a ahyɛn gyina nso wɔ hɔ.

Mmɔfra nnum bi rebɔ bɔɔlo wɔ beaeɛ a ɛbɛn nsuo ano. Nnɔte a ɛbɛn nsuo yi yɛ fitaaaa.

Nsɛntwerɛfoɔ pii n'ahyiam. Wɔkurakura wɔn nfonniadaka ɛna akasa fidie. Wɔn nyinaa ani kyerɛ papa bi a ɔhyɛ coat.

Mmoa dodoɔ naa na ɛsi abɔnten wɔ nsuo bi ano ɛrenom nsuo. Mmoa ahodoɔ ahodoɔ nɛwɔ beaeɛ hɔ.

Adɔketafoɔ num bi na redi wɔn nnwuma wɔ asarebea. Wɔasiesie wɔn ho firi soro bɛpem fam. Adeɛ fitaa na wɔaka wɔn hwene so.

Nhwiren kakraa a ɛwɔ ne kukuo mu si fam wɔ beaeɛ bi a akonnwa tenten sisi hɔ. Saa akonnwa yi wɔ sumiiɛ ahodoɔ gu so. Mfonin nso tetare ban ho wɔ asa bi mu.

Mmranteɛ na mmabaawa na akabom ɛresi akan wɔ agoprama yi so. Mirikatuo akansie na ɛrekɔ so.

Abusuakuo bi a wɔte mpɔtamu bi ɛreto mpasa wɔ kuro no mfimfin, adetɔnfo nso ahyɛ wɔn dwa wɔ saa beaeɛ a amamfoɔ ɛreto mpasa no.

Ekuo bi mu mmarima rebɔ ntwene. Mmienu a wɔka ho redi asa. Wɔn nyinaa gyina petee mu. Afoforɔ nso gyina nkyɛn a wɔrehwɛ asa a ɛrekɔ so.

Nkwanhyia a ɛmu yɛ den yie asi wɔ kwan bi so. Ɔmanfoɔ a wɔte kurom hɔ na abɔ dɔmpen atwa ahyia saa akwanhyi beaeɛ hɔ.

Adwumayɛkuo bi asi mmɔntene so. Wɔgyinagyina agoprama bi so. Ɔpanin baako a ɔka wɔn ho ato ne nan abɔ bɔɔlo bi a ɛda agoprama no so.

Nipakuo bi a fa no ara adi dɛm kura ɔman Ghana frankaa rehim wɔ beaeɛ a mmirikatuo kɔ so wɔ agoprama bi so.

Mmeranteɛ mmeɛnsa retwa sini. Baako koto hɔ wɔ ntoma bi so. Saa ntoma yi, wɔahyehyɛ nnuane .

Abusuakuo bi a wɔte mmɔntene asɔ gya. Wɔgyinagyina gya no ho. Wɔato apono a wɔdidi so.

Nkitahodie bi rekɔ so wɔ abusuakuo bi a wɔahyiam ntam. Wɔte bɛn nsuo bi ano. Anonom ade na ɛkurakura wɔn.

Akwantufoɔ bi a wɔretu kwan aboa wɔn nneɛma ano wɔn nneɛma yi dɔɔso yie. Wɔte wiemhyɛn gyinabea hɔ retwɛn sɛ ɛbɛduru wɔn so.

Farefoɔ bi kɔ po, wɔgyinagyina wɔn kodoɔ no so. Wɔrekye nsuom nam no bi agu kodoɔ no mu. Na wɔn a aka nso reboa wɔn.

Abusuakuo bi a wɔwɔ mpotam bi te beaeɛ a wɔdidi wɔ fie. Aduane ahodoɔ na wɔn anoa a ɛsi pono so.

Kodoɔ bi si nsuo ano. Nkurɔfoɔ a wɔyɛ aborɔfo ɛretɔ abibifo no a wɔwɔ kuro ne so. Wɔde wɔn ɛrekɔ wɔ kodoɔ yi so.

Dwadini bi a ɔtɔn nnɔbaeɛ wɔ kurom ahyehyɛ nnɔbaeɛ I kamakama wɔ ahwehwɛ store bi mu. Ɔtɔn akutuo, kwadu ne deɛ ɛkeka ho.

Nkurɔfoɔ mmaa na mmarima ɛredi asa. Nnipdɔm bi na atwa wɔn ho ahyia. Binom kurakura mfinin afidie a wɔn ɛretwa wɔn.

Nɛɛseni de aduro resɔ abɔfra bi anum. Nipadodoɔ no ara na wɔn nso ahyia mu wɔ ayaresabea hɔ. Wɔn dodoɔ no ara yɛ abaatan.

Nsuoyiri asi wɔ mpɔtamu bi. Afie nketewa na aborɔsan ase na nsuo atae hɔ.

Mmayewa ahoɔfɛfoɔ a wɔresi akan aboa wɔn ho ano wɔ beaeɛ faako. Ntoma ntade a wɔapam kamakama na ɛhyɛ wɔn.

Nnipa pii na wɔabɔ dɔmpem wɔ mmɔntene so. Wɔn a wɔahyia mu wɔ mmɔntene so yi yɛ akyitaafoɔ bi ma amanyɔkuo.

Abrɔbɛ, kwadu, ankaa, na apple esi ɛpono bi so. Mmarima ne mmaayewa atwa ho ahyia ɛhyɛ ntoma ataadeɛ a wɔapam kamakama.

Adwumayɛkuo bi a ɛwɔ mpɔtam bi ne wɔn nnwumayɛfoɔ resiesie keteke kwan so.

Mmeranteɛ bi a wɔreyɛ adwuma de mfidie akɛseɛ na ɛresiesie ɔman bi keteke kwan so.

Amanyɔfoɔ bi akyitaafoɔ ahyia wɔ beebi kakra. Wɔabɔ dɔmpem wɔ saa beaeɛ hɔ. wɔrehinhim amanyɔkuo no frankaa.

Mmaa bi a wɔkɔɔ afuom na wɔso wɔn nnɔbaeɛ ne nnua a wɔde sɔ gya abɔ wɔ wɔn asene ntoma.

Akwantufoɔ wɔn kura wɔn nnoɔma ɛresane afiri wiemuhyɛn bi a egyina ne beaeɛ.

Afarefoɔ akɔ po. Maame bi a ɔdi dwa wɔ nsuomnam mu kura nnam kɛseɛ baako. N'ani agye yie berɛ ko a wɔama so.

Odwadini a ɔdi nhwiren ho dwa rehyehyɛ nhwiren wɔ kwan ho. Nnipa dodoɔ no ara nso na ahyehyɛ wɔn nneɛma a wɔretɔn.

Kwadu, ankaa, bɔɔfrɛ mango a abre ne nea ɛmbreeyɛ na yahyehyɛ kamakama wɔ adaka mu.

Ɔkyerɛkyerɛnii bi a ɔgyina adesuafoɔ bi anim ɛɛma wɔn nteteyɛ. Adesuafoɔ yi ɛte fɔm a wɔn ɛɛhwɛ ɔkyerɛkyerɛnii yi.

Maame bi a n'ani afi yie te efie bi anim. Mmɔfra nketewa bi nso bɛn no. Baako kura afidie a ɛdane awia anyinam kanea.

Ɛmmeranteɛ ne ababaawa bi eetu nsuo efri fɔm. Ɔbaa no kuta afidie bi, wɔn a aka nso gyina nkyɛn ɛɛhwɛ wɔn.